Abaana nga bali ewaka. Ewaka ng'ennyumba ezaazimbibwawo za busiisira, obusiisira baabusereka n'essubi. Essubi lya kikuusikuusi bayi oh mm wakati wo w'obusiisira waliwo oluggya lulimu ettaka mulimu n'akabuzi kali mu kutambulira mu luggya. Abaana bano bayimiridde mu kisiikirize ky'akasiirira emaabbali waliyo ensiko n'emiti egy'enjawulo.

Enjuki ng'eri ku kimuli, ekimuli kino kiri wakati waakyo waliwo obumuli obwa kyenvu era kimuli kino kya ppinki ow'amazzi. Enjuki eno eyina obwoya obwa obwa kyenvu n'ebyoya bibiri ebiwanvu ebya kitaka, era nga n'obugulu obuddugavu, eyina n'ebikuubo ku lubuto lwayo, erabika ng'eri mu kunuuna mubisi okuva mu kimuli kino.

Omukazi ng'ali mm ku mudaala gwe nga kuno ku mudaala kuliko ebibala eby'enjawulo omuli wootammeroni, amenvu, ennyaanya, ennaanansi ng'abirenze alinda abaguzi babiguze kuliko n'ensujju, amapaapaali n'ebirala abikutteko ng'ali alinze abantu okubigula nga waliwo n'omukazi omulala ayimiridde eri munda.

Obusiisira nga babuteekamu emmere ey'enjawulo nga buli wakati we... babuzizikako emiti. Obusiisira buno baabuluka mu ngeri y'ebisero era nga baabuseresa n'essubi erya kikuusikuusi. Emabbali gaayo waliyo ennyumba nga waliwo n'ebiti nga buli... omuti ogumu guliko ebikoola ebya kiragala ng'omuti ogumu guliko obumuli obwa mmyufu. Waliwo n'enkoko mu maaso g'obusiisira buno.

Omukazi ng'ayimiridde mmaaso g'ebisolo nga yeesibye ekireesu ekya kacungwa kirimu ebikuubo ebimyufu ataddeko ne bu-earing obuleebeeta ku matu, ekiganda ky'ensolo nga mulimu ente embuzi n'endiga nga kiri mu kujja mmaaso waliyo n'abalala emabega babiri nga bali mu bbigoba.

Omusajja ng'asitudde ekisassalala kisassalala ky'enjuki nga kuli nga kya kitaka nga kuli kyalukibwa mu ngeri y'akatimba nga kuliko enjuki era ayambadde ggiraavu ezibisse engalo zino ggiraavu nga mmyufu, ayambadde ne ki-ovulo ekye ekyeru ne gambuutusi enzirugavu ayimiridde mu muddo wakati; omuddo gwa kiragala.

Akatale nga kalimu manvuuli ezireetera ebisiikirize abantu ku midaala egy'enjawulo ng'emidaala gino giriko ebirala eby'enjawulo ne... n'emmere ey'enjawulo era nga mulimu ennyaanya, obutungulu n'emmere endala. Manvuuli zino za langi ez'enjawulo, abantu balabirwa nga bagenda mu katale okugula ebintu eby'enjawulo. Mu mabbali g'akatale waliwo ekizimbe nga kya kalina.

Omukyala ng'atudde ali mu kunyiga, atadde emikono gye ku kyuma ki kalimagezi ali mu kukinyiga ayambadde n'akakookolo kabisse ennyindo atunuulidde ekyuma ki kalimagezi ayambadde n'essaati ey'emikono emiwanvu.